Chin-chin na our Nigerian food wen dem cut small small small, dem fry am, wey be say dem dey chop, dem share am for party, dem fit use am entertain visitor and e dey sweet And e get ways dem dey use take dey do dis chin-chin so, chin-chin na um mixture of them dey get am from mixture of flour, sugar, butter, milk, sometimes dem dey put egg and baking powder. Wen dem don mix am together, e go come, e go come thick, e go come form something wen dem dey call dough. Den wen dem don do am like dat, dem go come press am, wen dem don press am, wen e don smooth dem go come use knife cut am, to make one strong, one straight line, dem go come cut am. Den come dey cut am into small small shape or size, if you wan cut am make e dey four corner or triangle anyhow dem wan do am but di major one wen people dey know na di tri um di square own. Wen dem don cut am like dat finish dem go come put am for frying pan wey get groundnut oil, come fry am, wen dem don fry am till wen e don done, dem go come bring am come outside, put am for container make e cool, after which dem go come share am make people dey shop, na dat one na im be shin-shin.

Puff puff na our normal traditional food wey be sey, people dey chop wey dem dey share for party sef. How dem dey use dey take do dis Puff puff? Na sey you get your flour, carry like six table spoon of flour, but am for bowl, carry powdered milk, you go put di powdered milk, you go put am for di bowl too, put small sugar, like two or three table spoon of sugar, add yeast, nutmeg, small salt, den you go mix am together, mix am make dem mix well, dem you close am keep for like five to ten minutes. Make e rise, wen e don rise di yeast go make am rise, wen e don rise, den you set your fire, put your frying pan, put ground nut oil for di frying pan, wen di [urn] frying ground nut oil don hot, you fit use your hand take dey cut am from di, di dough, you fit dey cut am small small dey put for di frying pan, make e fry, or you fit use small cup or spoon dey cut am dey put. Den wen e fry till e don e don done, you remove am put for corner make im cold, or some people dey even eat am as e even hot sef, and e dey sweet. Na dat one bi puff puff.

A bowl of catch, na wen di farmer wey e get pound wey dey use take dey train fish, Im don dey train di fish for like three months, den di fish don mature, e don reach time to harvest and sey for example, na earthen pond im get wen im dey use take dey train di fish, wen e don reach time harvest, him go carry pumping machine, im go pump all di water wey dey di pond, make di pond dey dry, den e go carry, if na small bowl or basket, den dem go use am, im go use am take dey park di fish dem wey dey inside di pond. If na basket or basin, e go park dem den put am for a bigger basket or basin, wen e don all di fish dem wey dey inside di pond, put for dat basin, dat basin wen dey there now, dem fit call dat one a bowl of catch. Or if na concrete pond, wetin im go do too na to komot all di water wey dey di pond, wen e don remove all di water wey dey di pond, dat one na, concrete pond, for di under, e get something wey dem dey use take dey komot [urn] water, dey use take dey change di water every day, so im go use dat plate, take remove di water, wen im don komot di water finish, im go come use small bowl dey park all di fish dem, wen im park all di fish put for, a bigger basin, dat basin wey dey there so with di fish dem wey dey inside, dem fit call am a bowl of catch.

African pear na one small fruit wey di body dey dey purple, some people dey call am purple pear, some people dey call am butter fruit, some people dey call am obe, many people dey call am obe. Dis obe na um oyinbo people tok say im dey good for plenty things for di body, say person wey be say e get BP, wey BP dey worry say dis obe dey good for am, person wey be say even to piss na problem say dis obe sef good, say obe go make you fit piss well and dis obe na some people fit use, fit shop am raw or you cook am. For di people wey say dey like make dem cook am e no dey hard to cook, you fit just put am for pot, put small salt, put water you cook am like two minutes or three minutes e don done, once e soft you carry am comot, you comot di water den, you fit start to dey chop am or some people dem go boil hot water, wen di water don boil dey go carry am pour on top di obe make e soft den dem start to dey eat am.

and the end, na like, wen the farmer don plant for him farm he don, dey clear the grass, the look the farm dey make sure say, him dey water the, crop wen in plant till, finally, finally, the crop, don grow e don reach time to harvest, dat one na im be the and the end. for dis picture here na, na water melon e dey show, dat mean say the farmer na watermelon him plant, as him plant the watermelon, wen im been dey small him dey go water am, dey go sheck if grass don dey grow for the farm, dey clear dem. den, still dey look wether pest dey disturb, if pest dey disturb, im don go spray um, chemical so dat pest no go disturb, dey monitor the farm till finally, finally, the watermelon don grow don con reach to harvest, the fruit sef con dey show, e dey big. the farmer, for in mind na say um finally, i don see my fruit, im go con go, go harvest am, na dis one be the and the end, say, him don finally get, wetin in dey wait for, all the time wen in plant am.

Pond na where di farmer dey use take dey train im fish from wen di fish dey small, till di fish big. And na three types of pond na im dey, di first one na earthen pond, di second one na concrete pond, di third one na tapolene pond. Di first one wen be earthen pond na sey, di farmer go dig ground, den put water for di place wen im don dig, den wen im don put di water finish, im go come put di fish for inside di place den come dey feed di fish every day, dis one na e no need to change di water, na just to dey pour give di fish food every day, e don finish. Concrete pond go use cement and block take construct am, wen im dom construct am finish, im go put somewhere wey be sey dem dey water go use take dey enter di pond den e go get another place for di down side too, wey water go fit use take komot, because di fish dem, dem dey shit so di water fit bad and dat one na you go need to dey change di water every day. Tapolene pond too, na still di same thing but dis one na tapolene. you go e get where dem for di up, where water go fit dey enter den from di down too, where water to komot e go get filter so dat e go dey change di bad water every day, den you go put your fish inside di tapolene pond or di concrete pond wen you don put water, den you go come dey give am food every day dey change di bad water till di fish go mature come big wen be sey you go fit carry go sell for market.

semovita na one common Nigerian food wey people dey like to chop and na from wheat den use take do am. so how dey dey use take dey prepare semo wey people dey eat as dem dey call am semo na say for example say you won do semo wey be say una go chop and na two cup of semo you won make first thing wey you go do, you go pour water like four cups of water, for inside pot den you go on gas or stove boil di water. den as di dat water dey boil di next thing na say you go pour di dry semo powder, you go pour am inside bowl den put water, put small water, den you mix am. you no go pour all di dry semo o, the two cup of semo you go just pour like one and half den you mix am you go mix am well den as you don mix am well, you go con pour dat cold water semo wey you don mix pour am inside di water wey dey boil for pot den you con dey turn am, you go turn am well so dat e no go get all those seed dem you go turn am make sure say you turn am turn am well den allow di thing to boil for like two minute den you o con add di remaining half cup of di semo you pour am inside dat um pot wey dey boil di one wey dey already dey boil, you pour am inside den you o con dey turn am as you dey turn am, you go continue to dey turn am till e go con thick den you o con bake am like di way you dey bake garri, wen you don bake am finish, you o bring am con down, your semo don ready, den you dish your soup, start to chop.

To serve local delicacy, to commi, community of friends, na when a group of friends den waka go one particular joint, maybe one popular joint like dat to go eat correct food wey be sey, na deir local food for example, for delta now, na banga soup and starch na in be deir local food, den some group of friends de con waka lets sey five of dem, de con waka go one particular joint go sit down, den di woman wey dey cook for dat joint con bring di correct banga soup as e dey come off, dey comot from fire, con put am for dis native pot, one small native plate as e dey boil like dat with di correct hot starch, con carry am put am mek, dat guy and in friends dem mek de eat. Dat process wey de dey use tey dey chop so, na in be di serving local delicacy to community of friends, de o con eat as de dey eat you go see dem dey sweat, di food go dey touch di brain, de go dey gist dey put story sef, dat na in be di serving local delicacy to community of friends.

To serve di family a good meal na say, di mama or di person wey dey cook don already prepare one kind better food, if di house na better banga soup and starch de dey like, na im be dia favourite food, di mama or di daughter don cook one better banga soup and starch or say na amala and ewedu, correct amala and ewedu na im di family dey like, de don cook dat kind correct food, as everybody dey hungry, everybody eye dey shook say de wan eat, di mama con bring am, she bring di food, everybody don sit down, con dey dish di food. Oya you, di first pikin go come, you take your own plate, di other pikin go come, you take your own plate, di third pikini go come, you go take your own plate, di papa and mama sef de o carry dia own plate of food, dem sef go dey, dey dig am dey chop dia own food, as de dey eat am, di sweat, go dey sweat if na correct hot food, moh say na correct hot amala, as dey dey chop am, everybody dey sweat, di food dey enter di body, you dey see am o sey, yes! Today na, dis food e dey, e dey touch di brain, na dat one na im dem dey tok say serve di family, good meal.

habitat na de house or place wey be say animals dey dey stay or plants or even human being self na where they dey stay and im de provide food water and where dey fit hide their head and space to survive. so snail snail fit live for different place, different places, including soil, sand, on top trees, river, lakes, and ocean snail de adapt to their environment so, many types of snail with different place where them dey stay na im dey. snail dey stay for fresh water for that fresh water you go see them for rivers or lakes na there you see them people wey de find snail those ones them, they dey call them water snail those ones them dey then land snail sef dey. the land snail now, na de ones wey de dey for land and they get different places wey dey dey stay some dey like wet place, somewhere wey dey wet you go see them say them dey there ontop leaf, under all those tree them wey they don cut, you go see them, them dey under. all those olds fields them wey nobody dey again you go see them for there. even for forest you dey see dem on top leave all those thick forest you go see the snail there. so, people wey dey find snail you go always dey see them. um plantain, all those um plantain, where plantain them dey you go see snail them dey waka on top those places people wey dey find snail na there they dey go to dey go catch the snail them.

Snailry na place wey dem dey train snail dem wey dem dey fit chop from wen e dey small till im go big come mature wey dem go fit carry go market, to go sell, make money. Snail meat na, na meat wey be say plenty people dey like to eat. Dem dey call am congo meat while some people dey call am di normal snail and e dey sweet wen dem use am take cook. Because of di way people don dey like snail, for dis country, dey don dey start to dey train snail, and wen you wan train snail, e get some things dem wey be say you go need to do, so dat your snail wey you train, im go big well, den wen you carry am go market you go make better money, those ones dem, na say you go need to get better place, or if na house you wan build wen you wan dey train di snail, you go build dat small house to dey put your snail dem wen you dey train and you go make sure say di ground dey soft well well, den make breeze sef dey touch am, but make sure say, no place dey wey be say di snail dem go fit waka komot. Because snail sabi waka well well, shey you go make sure say, di place dey closed, den di food wey you go dey give dem too, some people dey use garri wey dem mix with eggshell powder wey dem don grind, den peanut skin di podder, dem go come mix dem together, add small water. Give di snail dem, di snail dem dey chop

so after di farmer don harvest all di crops wen e plant for im farm, e go kon need to gather all of them keep for one place den wen e don gather all of dem keep for one place, e go kon start to dey separate dem di good ones from di bad ones di ones wey don spoil. den im go still look inside those ones di ones wey still good now but e no go tey dem go spoil de go still comot them keep for another place. den di good ones some dey big pass some, some of di di crops de dey big pass the other ones, you go con look am di big big ones dem, you go separate them put for one corner while di normal size own, you keep den for one corner, di small small ones, you keep dem for one corner. if na fruit like mango or pawpaw another fruit dem wen e plant, you o con look dem weda dey don ripe you go con separate di ripe ones from di one wey neva ripe. den after e don do all dis things dem na so dat im go fit know di beta ones wen e go carry take go di farm di market, wen e reach market to go sell, im go make beta money, because na beta crop na im people dey like to buy for beta money. den how e go fit use take do dis thing, either if na big farm, wen e get workers, him and e workers dem go con get to dey do dis thing by dem self de go get to dey inspect am by dem self look ok dis one na di good ones stay separate or if na big farm wey be say e get machine dem, dey o con use their machine take dey separate am. Na after dey don do all this arrangement dey don separate am finish the good ones dey go carry Dem go market or they go clean them if na like cassava after you don harvest the cassava don do their arrangement don separate the good ones from the bad ones after you don do everything finish, when you don clean am na to carry am to go process either in one process you go con go do am like dat.

Sorting maize harvested. na after di farmer don harvest all di maize, maize na corn, all di corn dem wey im plant for im farm, after im don harvest dem e go come keep dem for one place. Den im go come start to dey arrange dem, dey separate di good ones from di bad ones dat one na im be di sorting. For example, Mr; Abraham plant corn for im farm and im get, im farm na five plots of land and e get like ten workers wey dey work for dat im farm. So after dem don harvest all di corn dem wen dem plant, dem go come carry dem keep for one place, im and im workers dem, dem go come start to dey separate di good ones from di bad ones for di corn. after dem don separate di good ones from di bad ones, den dat good ones too dem go come look di good ones, e get some wey still be like sey, na e good but e nor go tey, e go bad you go separate doz ones too, keep for one corner. Den im go still look di good ones dem wen e don separate, im go come look am, di ones dem wey big, some dey big pass some, im go come separate doz big big ones, keep for one corner, den di small small ones keep for one corner, so dat wen im carry dem go market to go sell, di big big ones dem go give am better money while di small small ones too go still give am but na so dat im go fit know di one dem wey go give am money pass den carry go market.

sorting the maize harvest na to separate the maize wey di farmer don harvest keep for different different place and before de farmer go do dis one e get somethings wey him need to do first before him separate all di maize to different different place and those things dem wey him go need to do na say number one him go need to do cleaning for de maize wey him don harvest comot all di dirty dem wey dey di body after him don remove all di dirty dem wey dey di body of de maize him go come get to separate de maize dem put for different different place di ones wey be say e big e go keep am for one corner de ones wey say e small keep dem for one corner den after him don do dat one him go still need to use him eye still look di maize dem wey him don harvest whether insect dem chop de corn dem or di maize whether bird chop am or um him get small small um black black things dem for im body those ones dem dey go come get to remove dem keep for another place den after him don use him eye take look dem him go still get to look di ones dem wey be say whether dey don dem wet well well de ones wey wet well well dey go come need to dry dem separate those wet ones dem keep for one corner so dat him go fit dry dem den him go come still look dem di maize dem wey him don separate now which one him wan go sell for market him go separate dem keep for one corner de ones dem wey be sey him wan grind wey dey go use take do akamu e go keep dem for one corner de ones wey him wan grind wey dey go use take do um food wey dem go use take dey feed fowl him go keep dem for one corner

Soup stew ingredients na di things wey de dey use take dey cook soup or stew. For dis picture na you dey see ogbono, you dey see pepper, melon or egusi, you dey see crayfish, all dis na things wey de dey use take dey cook soup, for example say you wan cook ogbono soup na, dis your ogbono you go grind am or you pound am when e don smooth you come carry am, you put your pot for fire pour oil, you cut your onion put inside den when you fry di onion for like one minute you pour water, you put your fish, you put your ogbono den you come dey put your leaf, your pepper, your maggi, your salt den you go come allow am make im boil for sometime for like five to ten minutes. When e don boil may all di ingredient, di things dem wey you put for inside di soup don mix well, you taste am see e sweet, di salt and di maggi reach di food don done you put am for ground off your gas you don cook your soup finish.

Spraying chemicals on di farm. Na wen di farmer carry chemical dem go di farm go spray for di farm so dat grass no go dey grow or all dis small small insect dem no go dey worry for di farm. For example na, victor get farm wey e dey plant cassava and grass dey dey worry di cassava wetin e go do na, na to go market go buy all dis chemical wey dem dey use take dey spray for grass, wey dey kill grass. Wen e buy di chemical finish, e get dis container wey dey dem put wey get spraying thing, im go put di chemical inside dat container, mix small water, den e go go im farm, wear rain boot, den try to cover e nose too, so dat, di becos some chemicals dey worry person, den e go cover e nose. Wen e reach di farm after e don shake am well and make e be say na dry season, wen e wan go spray e farm so dat rain no go worry wetin e wan do. So wen e reach di farm e go come carry dis chemical now, go come start to dey spray all di grass dem for di place, wen im wan plant e cassava, e go come dey spray all di grass dem, after e spray finish, e go leave am, den before im know di grass dem go start to dey die.

pest na animals Dem wey dey, disturb for farm, wey dey go chop the crops dem wey the farmer plant. so, pesticide na chemical wey dey kill all dis pest dem, wey go wey, no go allow dem make dem con dey disturb for the farm. so, wen the farmer, don notice say pest dey disturb for im farm im go go buy dis chemical dem, wey dey kill, dis pest like um, caterpillar, all dose caterpillar wey dey climb ontop the leave of the, the crops dey chop am, all dose ones dem, in go go buy the chemical wey dey kill dem. den, im go put dem for container, put small water, den, wen in reach the farm, im go con start to dey spray the farm with dis chemical, wen im don get. if im don already plant the, crops dem already and in notice say pest dey disturb, in fit still spray, e get some chemical dem wey be say, if you fit even spray am ontop your crops e no go kill your crops, as just say, if caterpillar, or all dose insect dem, climb ontop your crops, say de wan chop the, leave of the crop, or all dose other part dem, the chemical go kill dem, say im go con spread am, con spray the farm wen im don spray the farm finish con go house.

storage of harvest for transportation to a distant market, na wetin the farmer, wey don harvest in crops. the tings wey in dey do to dose crops dem, mek dem no spoil, before in carry dem go market to go sell. na dat one be the storage. and dis market no be nearby market to the tings wey in go do, wey be sey go mek am, mek e no spoil for, market wey in wan go sell for nearby place, e dey different from dis one wey in wan carry go far place dat means, if na maize, in go need to clean am well, dry am, den put dem for bag, so dat before in go carry dem from the place, go the market go sell, de no go even de never spoil. if na, potato too. in go need to, clean dem, put dem for bag like all dis sack bag dem. den, find cool place keep dem, so dat, dem no go spoil, before in go carry dem go dat market because if dem spoil, wen e carry am reach the market. the money wey in go suppose mek wen in sell, in no go mek am, some pipo fit even dey price am small money and at the end of the day na, in fit no mek better profit, from wetin in don sell.

Storage procedure na di things wey di farmer dey do to di crops wey e don harvest before e go go keep dem for better place and e get somethings wey im go need to do dose things na, number one say e go need to clean di place, e go need to package am, e go need to monitor am and e go need to check di condition, di temperature of di place before e dey go keep anything. For di cleaning na, dat place wey e wan go keep di crop, e go need to make sure say di place and dirty no dey for di place. Di packaging now, e go need to look am like if na garri e go need to put am for bag, all dose bag dem, sack bag. Den for di monitoring na, him go come need to dey sheck am to know whether um water dey di place or whether something don dey affect di crops dem wen e keep. E go need to dey sheck am everytime if na um inside fridge Im put am and light dey or light no dey im go need to dey go check am whether di fridge still dey on or um di things dey don dey spoil small small e go dey check for all dose things dem. Den, if na to put am for inside can too, im go put am for inside can. All dis things dem na e be di storage procedure.

the beginning, na wen everything start, na the starting of everything. so, for the farmer na, the starting point before im start the farm na im be the beginning, wen im get the land, wen im clear the farm, den, wen im go get the um, crops wey in wan plant, if na cassava o, im go cut the cassava stem carry come. if na okro im wan plant, im don go buy the okro seed soak am for water, den carry am go the farm, dig the ground, con start to dey plant im okro. den after im don plant am like dat na, im go con wait, dey water am everyday im go dey go pour am water, dey pour am water everyday, as im dey pour am water na small small the okra go con start to dey grow out small small, dey grow out, as e dey grow out you con dey get leave you con dey get leave, from dat leave na, before e know im don start to dey um bring out the small small fruit den, you con reach time for the fruit to mature wey be sey, the fruit go con big, you o con go dey go pluck the fruit, the okro.

Di middle na, na after di farmer don plant, in don clear di farm, in don plant in the crop wen in won plant. For example, sey na garden egg e don plant, di garden egg don start to dey grow small small. Dis middle now na sey, in go come need to dey go do farm, dey carry water dey go water di garden egg everyday, in go dey go water di garden egg everyday. Den in go still dey look di farm, all dose place dem wey e be sey, grass don dey grow, e go come need to dey clear di grass. As in dey clear di grass, in go come still dey look am to, di garden egg e dey bend, as in dey grow dey come out e dey bend, e go come need too adjust am ,if na like ugu na, after e don plant di ugu, di ugu don dey grow, don dey spread for ground,e go come get to go carry stick pin wey be sey e go come use di ugu leave tek put for di stick so dat di ugu go dey grow on top di stick or e go carry stick dem dig like four corner den em carry stick tek do am like um cage kind of den,e go come carry rope dey tie di ugu to di stick so dat di ugu go grow enter di stick. Dat one na e be di middle.

Di processing to di processed na wetin di farmer dey do after im don harvest di crop. All those things dem wey im dey do till, im go come get di final result of di crop, na im be di processing to di processed. For example, im plant cassava, after im don harvest di cassava now, e get some things dem wey e go need to do for am to get im garri, for example sey na garri e wan go sell. So first thing after him don harvest, im go come need to clean am, den peel di cassava, after im don peel di cassava, im go come wash di cassava, wen im don wash am finish, im go come carry am, take go ground, wen im don ground am, after dem don ground dem finish, e come put dem for inside all these sack bag dem, come press am, keep am for some days, make di water fall, and di starch make dem komot. Wen im don press am, all di water don komot, e don dry, im go come carry am go where im wan use take fry di garri den, e go come [2] those one wen be sey e dey di sack na, im go come open di sack, come pick am, put on top filter or sieve go come dey filter am, den wen im don filter am finish, all those [urn] small [urn] things wey be like seed, wen im don komot dem, di smooth part wey im don filter come put am for di frying pan take fry, wen im fry am finish, na dat one be di garri, dat one be di processed so, di processing of di processed.

Tilling di soil na sey, wen e don get di farm after e don clear di farm finish, di farmer e go come get to dig di ground,e go dig di ground.E depend on wetin e won plant na e go use tek dig di ground, if na yam e won plant, di way wen dem dey use tek dey dig di ground for yam dey different from di way dem dey use tek dey dig di ground for um ugu, di way dem dey use tek dey dig di ground for ugu dey different from di way dem dey use tek dey dig di ground for okro. So if na only him, na small land e get and na only him na dey work for di farm,e go come get to carry e axe,e hoe tek go di farm come start to dey di the ground. For example sey na yam e won plant,e go dig di ground, wen e don dig di ground,e go dig di ground use am tek form heap mek dem gather for one place, dat place wen dey don gather na,e go go another place do di same thing like dat form heap, go another place dig again form heap, as e dey dig am like dat, so wen e don dig am finish na e go come fit get di um yam wen e won plant tek start to dey shook am inside dat um place wen e don gather with sand ,wen he don dig e go come start to dey shook am inside dere. Dis one na be tilling di ground.

Dis na wetin dem dey use take dey do broom, na banga leaf dem dey call am, oyibo people dey call am palm frond. So how dem dey use take dey use am do dey do broom na sey, dem go go cut am, di banga tree those leaves dem, dem go enter bush, go cut dem. Wen dem don cut dem finish, dem come park all of dem, dem dey join together na, you go come drag am, drag di leaf, dat full leaf wey dey there, you go drag am. Wen you don drag am reach di place wey dem wan dey do am, dem go come start to dey separate di leave dem, cut dem, wen dem don cut am finish, den one after di other, dem go come carry am, carry knife, come start to dey [urn] remove di big big dis thing, make e be say na only dat centre stick, di centre stick wey dey for di leaf, na im remain. Den when dem don do dat one, wen dem do one, dem go keep am for corner, do another one, keep am for corner, do like dat. Wen dem don do plenty, dem go check am, come look whether di thing don reach di size of di broom wen dem want. di di leave, make e be sey na only dat tiny one na im remain, wen dem don do am till e don reach di size wen dem want, den dem go come stop, come carry [urn] rubberband take band di broom dem together, na dat one be di broom wey dem don do.

Tomatoes seller na person wey dey sell tomatoes and tomatoes na wetin de dey use tek dey cook stew, jollof rice or sometimes de dey use am cook some soup like egusi soup de dey put tomatoes inside. So tomato seller now, na di woman wey be sey for example woman wey go buy di tomatoes from farmer wey don plant di tomatoes, don harvest am, come carry am ho her market go sell small small. She fit dey shade am hundred hundred naira, two two hundred naira, three three hundred naira how, e depend on how she wan use tek shade dem, den she go come dey for her shop dey sell. Some dey carry dis tomatoes wey dey don, wey de dey sell dey go come put am for tray when dey don shade am finish, dey go put am for tray come carry am dey hawk dat one too follow for how de dey use tek dey sell tomatoes or some dere already get customer dey o just, when dey don get deir tomatoes dey o come call deir customer sey customer I don get tomatoes o how much own you go buy, If di customer say na like um give me one bag or give me one basket di seller now go come carry di tomato go give her customer and di customer go come pay her. Dis one na tomatoes seller.

transporting di farm produce, na wetin you dey do after you don harvest wetin you plant. How you dey use take carry di things dem wey you plant from your farm, go where you wan, if na market you wan carry dem go go sell, or you wan carry dem go your house, or you wan carry dem go di place wey e be sey you dey use take store dem, na dat one be di transporting di farm produce and e get things ways wey dem use take dey, transport or tey carry di things wey you plant, komot from farm. Na one, if na you nor get money to hire motor, you fit put am for wheelbarrow or truck push am from your farm go di place wen you want. Maybe your farm to di market no far, you fit put am for wheelbarrow push am go, or your truck. If dat one no happen, no work sey your farm dey far, you fit carry okada, put di farm produce wey you don plant, example sey na yam, wen you harvest di yam finish, you carry okada or small motor, enter di farm. You park. Sometimes, di farm okada or motor no fit enter sef, you go need to put am for wheelbarrow, push am come road, den put am for di okada or motor, carry am go di farm or your house.

Transporting locally na sey, the farmer when in don harvest all the crops wey in plant for in farm, den in con dey carry dem from in farm. Either in dey carry dem go market direct to go sell or in dey carry dem go in house to go keep, so dat, when e reach market day, in go carry dem go sell for market. Some farmer, de no dey plant to go sell, some na to carry go house go eat.so how e go use tek carry the em, crop wey in plant for e farm go in house to go keep wey in and e family go fit dey eat sef, dat one na transporting. And for dis transporting na, for the picture you dey see am sey, na keke na de use tek put the crops dem wey de don harvest, dey carry comot from the farm dey go either market or, dey go house to go keep. And e no fit just carry the crop like dat put inside the keke, you go need to put dem for inside bag, if na cassava you put am inside bag, if na yam yoh put am inside bag or you put dem inside basin, so dat e go dey well for inside the keke and you fit carry plenty put for inside your keke, dem carry am from the farm go market or you carry am go house. Dis one na in be transporting locally.

oloyin beans na honey beans. and dis honey bean, na in be the sweetest kind of beans for dis nigeria, wen you cook am e dey sweet well well. dis one na, na two weeks old farm of oloyin beans, dat means, na farm wey be sey, de just plant oloyin beans and the oloyin beans wey dem plant, e never pass two weeks. e dey see am sey, the way de use tey dress the farm. de dig the ground well, form bed everywhere dey straight, den de con start to dey plant the oloyin beans for the bed, and as de don plant am so now, de go dey con check the farm dey water am to look wether in don, um in don dey grow, as de dey water am in go dey grow small small, small small, wen indon grow till in don big, in go con spread but, for now na just two weeks, na in mek e never too big well well e just dey small, dey come outside small small and the water, wey you go dey water am na in go mek am dey grow faster, the ting go con mature for you to harvest, wey you go use tek go house, or go market go sell.

unripe fruit na fruit wey never ripe, and e get how dem dey use take dey know sey di fruit never ripe, depends on di kind of fruit wey be sey you wan pluck. for example, soursop. if in don ripe, di shuku shuku wey dey for im body dem dey big dem dey stand and e dey big di fruit dey big. dat one na for soursop. some other ones, wen dem don ripe, dem dey yellow but wen dem never ripe dem dey green example na like mango, wen mango don ripe im dey yellow, all im body go come dey yellow. but if e never ripe you go see am sey im dey green and as e never ripe if you pluck am sey you wan eat am, e fit do your teeth one kind, e go slap your mouth and e dey pain belle, because e nor good for your body. pawpaw too na another fruit. wen be sey, if e never ripe im dey green but if im don ripe e dey yellow and e dey sweet. if you eat unripe pawpaw, when you cut di unripe pawapaw you dey see am sey water dey come outside wan kind white water like dat, dat water if e touch you e dey even site mouth sef. e nor good, dat na unripe fruit.

Waiting by di meal being cook when di person wey dey cook di food sit down for corner dey wait for di food wey e dey cook done. Sey e don put everything for di food na for just di food to just done dey go come get to sit down for corner dey wait for example, you dey cook party jolof and you don put everything, you don put di rice, you don wash am, you don parboil di rice, you don wash am, you don um put everything wey you need to put for inside di rice, now you don put am on fire mek e dey boil, you come sit down for corner dey wait mek di food done so dat you go dish am, mek you eat. if other pipo dey di house maybe di house no be only you dey stay, other pipo dey dey stay di house with you and dose pipo dem sef don dey hungry, dem sef go dey need to wait with dat eagerness, dey wait sey ok o when di food done dey sef wan chop like yesterday na, we dey do fasting for church, we don dey till come back around, we go church con come back around four for evening, come dey cook as e just reach small thing mek person chop something like rice, we cook am finish everybody sit down dey wait mek di food done so dat we go fit devour di food mek we chop. Na dat one be waiting by di meal being cook.

E get sometimes um when better hungry go mama you like dis you no go fit hold your sef. As di hungry dey do you strong thing na. You come reach house come sey ok mek you arrange small thing wey you chop even if na small rice wey you sey mek you arrange or na small soup, you wan cook quick quick soup wey you go use tek swallow garri, you now don go, mek we say na soup na egusi soup, you don buy everything, you don arrange am, you don cut your fish put your everything for di fire. You don fry di onion, put your fish, put your egusi, you don cook am, don put am for fire mek e dey boil. E get di way your body go dey go you becos na better hungry go dey, all dat time di worm dem for your belle dey don dey sing song everybody don dey shout hallelujah for your belle you no go fit hold yourself, e go just be like say mek you just even chop the food from di fire sef but as di food never done you go come get to wait. Dat time na wey you dey wait now plenty things na dey go through your head. E go be like sey you wan faint, di worm dey say mek dey allow you. you o come get to go sit down sometimes di pipo, person dey even dey go sit down near di fire like dey tok to di fire, tok to di food abeg done fast na you dey waste time mek I just, mek I chop now na better hungry na in dey do me. Na dat one be waiting by di meal being cooked.

Green house na building wey get glass wall and glass roof. Dis building why dey go am na be sey, e go dey regulate di temperature and di water level for inside di environment. De dey use am tek dey, di green house de dey use am take dey plant on like vegetables and tomatoes, dose vegetables like ugu um water leaf and many other vegetables de dey use am tek dey plant am and di reason why de dey do am like dat na becos e get some places like for abroad na, if you when snow dey everywhere dey cover with snow like that now if you get farm di snow fit kill all your things wey you plant na mek dere dey do all dis green house. So now when dey don do dis green house na, dey don dey plant you go need to dey water am becos no be like normal farm again. Dis one now na new technology so di person na wey plant am, di farmer na go get to dey carry water everyday dey go water di crops wey e plant for inside green house. E fit put am for dis small flask wey get di mouth dey open wey water dey come outside from when you put your water, carry am enter di green house you go come start to dey pour dem water small small small small small small.

Farm na where, na land wey be sey person don clear, come go plant all dis crop dem like okro and other erm crop dem wen be say dey plant for farm. So na woman in a farm, many of us we dey see um women dem wey dey go farm like for all dose village side um ,you go see mama dem, dey go carry hoe, dey go carry deir matchet, you go see dem dey go comot for house for morning around dose kind six, seven dem, wen sun never come out ,you go see dem dey go come go farm, dey o come go di farm. If na planting season you go see dem, dey o go clear di farm den dey o come start to dey plant. If na okro o dem dey plant, if na cassava o you go see dem dey o plant den, if no be planting season say dey don plant finish you go still see dem, dey go dey go di farm, dem dey go check di farm, grass dey di farm dem go dey clear di grass dem small small. Like for dis picture now, na corn farm na e dey show, you go see woman she carry matchet, she dey clear di farm small small, dey clear di farm, dey clear all dose grass dem wen go won disturb di maize wey she plant. Dis one na e be woman in a farm.

women in agriculture, processing post-harvest, for di picture wey dey show for here, na woman wey sit down dey make semo. semo na wetin dem dey use take dey swallow soup, how dem dey use make semo na, you go put water for fire make e boil, as e dey boil some people dem dey turn di semo, as e dry di dry powder, dem go bring small bowl turn am inside di bowl come put small water, den dem go dey turn di semo and di water dem go mix am, turn am till e go come mix well. den wen di water don boil for di fire, dem go come carry dat one wen dem mix with cold water take pour for di hot water wen dey boil den dem go come dey dey turn am, dey bake am, while dem dey add di dry semo powder, dem go dey add am for di hot water, so dat den dem go dey bake am till im go come um dey tick, come dey di way wey e be sey person fit take eat. wen dem don do am like dat, den for like two minute, dem go allow am make im boil den dem go add um small cold water, den off di gas or di fire make e dey cold small, den dem bring am come down, come dish am make dem eat. or some people, dem go just boil di water, turn di semo for di hot water as e dey boil, den dey bake am till in don dey okay, den dem go komot am for fire

women in agriculture, mother and baby. for nigeria, women dem sabi go farm, e get some places na women de even dey, go farm pass even the men. and dis women dem na, some of dem go get small pikin for hand wen de don born, don, the pikin don big small and nobody dey to look the pikin for house, or de no fit err the pikin never reach to go school, de dey carry the pikin dey go farm, dey go work for farm, if na, clearing season, planting season de go go, clear the farm, de carry the pikin o, carry am go, the farm. sometimes de dey keep the pikin for one corner tek clear wen de don, clear small de o go look the pikin if the pikin dey ok. sometimes the pikin dey even sleep. den, wen de don clear finish, de don plant de o, back deir pikin, carry go, go house for evening, like for dis picture na, de dey show woman, wey be sey back pikin for back, wey carry basin of cassava for her head. na how women dem wey, e carry pikin dey go farm, go work for farm na so e dey be. dis one na don harvest her cassava she carry am for head dey waka dey go house with her pikin wey she back for back.

Women in agriculture, processing in progress. For dis picture na, e dey show woman wen dey prepare pap or dem dey call am akamu for some people, how dem dey use take dey do dis pap na, na from corn wen you don get di corn, doz di seed of di corn, dem go come gather am, dem go come grind am, wen dem dey grind am dem dey put small water take grind am, wen dem don ground am finish dem go come put, carry di corn wen dem don grind come put inside bag, press all di water komot, wen dem don press all di water komot finish, di dry one, dem go come carry dat dry one so put inside plate, put small water, turn am make e mix well. Den dem go boil water for fire, make di water boil well, wen di water don boil well, wen dem don um turn di um akamu di dried one, for inside water wen e don melt everything don melt well, e don dem go come carry dat hot water, as e hot wen e don boil so, dem go come pour am put for di bowl wey be sey di pap wen dem don mix with water dey, den dem go come dey turn am. As dem dey pour di hot water, dem go dey turn am with spoon tll di pap go come tick. Sometimes some people wen dem don turn am like dat, di pap no dey tick, dem go come carry as im water, as di pap dey water water like dat, dem go come put am for pot, come put am for fire make e boil small till e go tick, dem go come remove am, na how dem dey take do pap or akamu, be dat.

women in agriculture, processing in progress. na sey, dose women dem wey farm, or the women dem wey be sey dey assist, wey dem dey involved in dis farming business. wetin de dey do after de don harvest the crop, na in be the processing so. so for dis picture na, e dey show sey, one woman sit down dey cook dry potatoes. dat means, na potato dem plant de don harvest the potato, and de wan use dis dry potato tey do someting. so, how de go use tek turn the ordinary the raw potato to dis dry potato na sey, de go first clean the potato wen de don clean the potato finish, den, de o con cut dem into small small pieces, wen de don cut dem to small small pieces, de o con go dry dem, den wen de don dry dem for sun or use fire tey dry am, burn am any one de wan use, wen dis potato, dem don dry, go con carry dem go put for pot like wetin dis woman dey do dem con dey cook dem. dis one na in be the processing in progress.